Daa paɣaba ni daabihi ka bi ʒiya kohari bi daguli ka shab yɛ neen ʒiɛhi ka shab mii yɛ neen piɛla ka bi ʒi n baɣa loori gbuni ka so puɣusira bini

Druk stor ni kaso kana ni ɔti da tim. ka ŋun kohiri tima maa yan kohi tim maa n too ka so be ŋun kohiri tima maa nyaaŋa ka tima balibu balibu kuli be ŋun kohiri tima maa nyaaŋa n kuli tamtam teebuli zuɣu

tumtumdi ba ni bɛ kpɛma ka bɛ pili zupiliti ka bɛ kpɛma maa ka sooja ʒi nyaaga n-gaadiri o ka so gba zaa ʒe bɛ nyaaga ka ye binŋmaa.

kootu duu puuni ka jaaji maa ka niriba gba zaa ʒi luɣ'shɛli ni ka paɣ' so ʒe m-baɣi niriba maa ka polinsi doo ka o gba ʒi paɣa maa nyaaga ka niriba ayi gba ʒi teebuli gbunni ka ninvuɣ' yini gba zaa ʒi teebuli gbunni.

Niriba ka bɛ yina n-ti niŋdi dɛmɔsitirishin nigeria tingbani ni ka shɛba tam polinsi loori zuɣusaa ka gbubi tiŋa maa filaakinima n-yɔɣira ka shɛba gba zaa yɔɣira

Foŋni ka doɣata kana n ti zahandi foŋ maa nima bihi ka paɣaba maa zaŋ bɛ bihi kana ka doɣate maa zahindiba ka so ʒɛn baɣi doɣate maa ka doɣate maa gbibi binshaɣu o nuuni ka pipa nima pa o teebuli maa zuɣu.

Ashiptini ka doɣaya zahindi niriba ka chibri paɣa so sheriga ka do'so gba za o nyaanga ka niŋ noosi maaki ka bɛ zaa niŋ noosi maaki nima.

zijigi tɛɛsa n bɔ ŋɔ ka zijigi be baanahi bɛni ka niriba ka na la gbabi bɛ baaji nima n china ka ziligi maani zaɣ' piɛlli zaɣ' ʒiɛ do so gba zaya ka gbabi baaji

ashiptini ka barinima doya ka neesi nima maa lihiri barinima maa ka do'so yiɣisi ni o ʒini ka bariso gba yiɣisi ʒiya.

niriba pam ka bɛ yina n-ti zaya ka sooja yinga ni polinsi dibaa ata ka bɛ gaadira ka taɣiri ba ka bɛ labiri nyaaga ka tihi za bɛ nyaaga.

Saa niŋ ka kom di nkpɛ yiya ni ka bi zaŋ dari ni kuɣa n-zaŋ niŋ kom maa ni ka doli li yaɣiri kom maa.

duu puuni ka ti mali kuɣu ni teebuli ka kaap tam teebuli maa zuɣu ka jiŋlaa gba tam teebuli maa zuɣu ka fulaawa tia gba bɛ duu maa ni ka baskɛt gba biɛni

Foŋni ka niriba ata zaya niriba ayi ni bibila yiŋga ka bɛ zaya goota titali biɛni ka saɣari be goota maani ka do'so yaɣari goota maa ka so gba ʒia o dundolini.